Hai tani qasse hayssa bollappe hai xellashe dizzay aaze gikko giita kehippe loizza keththa beashe de'aysi ha keththa giddonikka asati eqqidinne qasse oydde bolla uttidi dizayssa ta xellashe dayisi.

Ha'i Tani haysa bola xelashe dizay aze giko issi ketha matan daro asati shiqidi uttidi ufayetishe dizaysa beyashe deyays ha utti diza asatape qase pide bagara daro asatika eqidinne uttidi micishe dizaysaka beyashe deyays

ero ha7i tani hayssa bolla xeellashe dizay aaze giikko keehi gita keeththa giddon oydey maarara dizayssanne ha oydeza bolla kaasati utti dizayssa be ashe deays hasata sinthanka xaraphe bolla lo7iza ciis shati dizayssaka xeellashe deays

Ero ha'tani hayssa bolla xeellashey dizay aaze giikko issi wogga denba gade bolla keexetti diza maata kethata beyashe deays ha maata keeththata sinthanikka darro hasati utti dizayssanne hawutti diza asataska qasse eqqidi haasayishe diza na'mu donza addetaka beyashe deays

tani qasha7i hayssa bolla xeellashe dizay aaze geekko si oge matan kondidinne kehipe qohettida kaame beyashe deyays ha kaamezikka ichi di dizayssa hayssa bollafe xeellanas dandayades

Ero ha'i tani hayssa bolla xeellashe dizay aaze giikko issi keeththa sintha keeththaza bolla kaqeti dizayssa gammo dunguzatanne hessayssa mala daro hara dere asata woga qoncisiza mayoota kaqeti dizayssa beyashe deayees

ero ha7i tani qashayssa bolla xeellashe dizay aaze giikko gitta aaho denba gade bolla asati utti dizayssa beyashe deays awutti diza asata sinthanka na7u doonzaaddeti eqqidi haasayishe dizayssa beyashe deays

Erootan yi qassa7i hayssa bolla xeellashe woykko beyashe dizay aaze geekko keeype leelashe daro lo7iza keeththa beyashe deayssa keeththa girdonkka asati cugara cugara uttidi dizayssa beyashe deayees.

Ero ha'i tani qashayssa bolla xeellashe dizay aaze giikko keype daro lo'iza keeththa garsan asati maarara uttidinne a uttidasata sinthanka komputaray dizayssanne qaseyssi qofa xeelli sheexeti dizayssaka be ashe deayees.

ero ha7i tani qas hayssa bolla xeellashe dizay aaze giikko issi keeththa gaathan hayti marabarara issi muruta catookkidinne heydi yeggishe dizayssa hayssa bolla beya she de aes

ero ha7i qastani hayssa bolla xeellashe dizay aazey giikko issi gita aaho denba gade bolla gutha mitara keexxetti diza keeththanne ha keeththaza matarakka asati eqqi xeellishe dizayssanne kaame eqqi dizayssaka beyashe de7ays

ha7i tani qas hayssa bolla ha7i xeellashe dizay aaze gieqqo sigita denba gade bolla giddo daro asati eqqidizayssa ta beyashe deays ha daro asati eqqidizayssa giddonikka nayti gammo dunguza maydinne macara tuma naytara dursa durishe dizayssa beyashe de'ayees

Ero Tani Qase Haysa Bolaphe Xelashe Dizay Aze Giko Macca asati Utii Dizaysane Ha utii diza Asati Qaseka Essi Qofa Bolla Hasa'she Dizaysa Xelashe De'ays

Ero tani hayssa bolla xeelishe diizay aaze giiko ogge bolla daaro asati ayyeti dirbadiire mayidinne awatika kehi loiza maayo mayidi daaro asay oggeza bolla kezi eqqidi hemetishe diizayssa xelashe de'aysi.

Ero tani haysa bolla xelashe woyiko be'ashe dizayis aze giiko daro maca ayeti shiqidine shasha shayishenee shayetanawu hanidayisa punishene qorishe dizayisa xelays

ha7i tani qassayssafe beyashe dizay aaze giikko keehi daroppe leelashshidinne lo7i keexettida keeththa beyashe deays ha keeththa gattanikka daro asati kare dereppe yida asatinne eqqidinne uttidi dizayssata beyashe deayes

ero ha'i tani hayssafe qa xeellashe dizay aaze giikko issi wogga gita denba gade bolla imathayishin asati kusha baqqidi imathaza mokkishenne ekkishe dizayssa xeellashe de'ayis

Ero hayitani qas hayssafe beyashe diza yaazeygikko gitta wogga keeththa gaaththan maarara liiceti diza oyde bolla asati utti dizayssa beyashe deays hawutti diza asatikka qasse ba kushen skirfto oykqidi hinne dawaraqeta oyqqidi xaafishe dizayssaka xeellashe deays.

Ero ha7i tani gastayssa bolla xeellashe dizayaaze gikko gammo cimati ba gammo umaara mayo woga mayo maydinne eqqidi dizayssa be kushen xambaro oyqqidi dizayssanne maykera sayishe dizayssa be ashe deayees

ha7i tani hayssafe xeellashe dizay aaze giekko gothanayti kaassaka iza miisha bolla maarara uttidinne kaa7ishe dizayssa hayssa bollafe xeellanas dandayadees

Ero ha'i tani hayssa bollafe xeellashe diza yaaze giikko giqqa wogga daasa garsan darro asati maarara utti dizayssabe ashe deays hawutti diza asata giddofe qasseka gammo dunguza may'idayssanne qoobeta wottida asataka xeellashe deayes.

Ero tani qassehe ha'i hayssa bolla xeellashe dizay yaazeygikko gammo cima aawati qasse ba kushen maata oyqqidinne ambaro oyqqidi yo'u masqala giza xuufeyka yeta sinthala caafetti dizayssaka xeellashe deayees.

Ero haayi tani qassayssa bolla xeellashe dizay aaze geekko issi wogga keeththa giddon botha shurabey maydinne maarara utti dizayssa ba kushenka misile oyqqi dizayssa xeellashe de7ayees

Ero ha7i tani hayssa bolla xeellashe dizay aaze giikko hissi wogga daasa garsan darro asati maarara utti dizayssanne hawuttida asati qasse qoobe wottidinne gammo dunguza pooxa guutha ba qoodhey bolla yeggi dizayssa xeellashe deayees.

Ero hayi tani hayissa bolla qase xellashe dizzay azze gikko issi daasa garssan daro kehippe daro asayi uttidi dizzayisa xellashe de'ayis ha uttidi dizza asata giddoppe qaseka daro asati gammo dungguza kotte mayidi poxxa qoodhen qachidi huphphe bollaka qobbe woththid dizayisaka beyashe de'ayisi.

Ha'i tani qas hayssape xeellashe dizay aaze giikko issi daassa garsan daro asati utti dizayssa beyashe deays ha utti diza asati baqodhen gammo dunguza gutha pooxa yeggidinne issi qofa beyishe dizayssa xeellishe dizayssa beyashe deays.

Ero ha7i tani qas hayssape xeellashe dizay aaze giikko issi wogga daasa garsan darro odonza attuma addeti ba qodhe bolla guutha dunguza pooxa yeggidinne qoobe woththidi maarara utti dizayssa xeellashe de7ayes.

ero tani qaseyssa bollafe be ashe diza yaazey gikko hissi keeththa sinthan asati maarara sitarayyafarara utti diza gita cimasata donzasata beashe deayys

Tani qassa'i hayssa bolla xeellashe dizay aaze giikko giitta wogga keeththa gaaththan maca asati maarara utti dizayssanne ha utti diza asatikka qasse gammo dunguza dirbadire maydi dizayssa xeellashe deays.

ha7i itani qassayssafe xeellashe dizay aaze geekko gitta wogga kilelashe lo7iza keeththa gaaththan axati lo7iza oyde bolla maarara uttidinne issi misatiza may7o maydi utti dizayssa be ashe de7ayes

Ero tani ha'i haysa bolla xeellashe dizay aaze giiko,issi wogga demba gade bolla keexeti diza maata keetha be'ays. Ha maata keetha sinthenika laaqatika hametishe dizaysa be'ays.

Ero qas tani haysa bolla xelashe dizays aze giiko kehipe lo'iza mama giza ashoy kaxishe dizayisa asata sinithe adhini asti mana gigetishe dizayisa kehi lo'iza ashoy kaxizayisa be'ashe dayis

ero ha7i hayssa bolla qas tani xeellashe dizay aaze giikko zii oge bolla attuma nayti badere woga dursa dorishenne durqa kushen oyqqidi dizayssa beyashe de7ayees

Ero ha'i tani hayssa bolla xeellashe dizay aazey geekko issi gadey bolla heedzdzu macanayti baderay woga may'o maydinne eqqidi dizayssata xeellashe deays hayqqidi dizayssatappe issina gaaththan giddon eqa dizaara huphe bollaka eqa tookkada dizayssa xeellashe deays.

ero ha7i tani qasayssa bolla xeellashe dizay aazey gikko gitta woga keeththa giddon asati utti dizayssanne ha utti dizata sinthankka qasse badere woga dursa nayti durishe dizayssa beyashe deayes

Qasse tani ha'i hayssa bolla xeellashe dizay aaze giikko kehipe daro lo'iza booththa may'o mayda issi soo asata beya she deays soo asatikka qasse addeykka mitta kushen oyqqidinne indayakka lo'iza kallonaatikka oyqqidi naytara eqqidizayssa beya she deays.

Ha'i tani qas hayssa bolla xeellashe dizay'aaze giikko gooththa nayti uttidinne issoyssa bollara zempidi eqqidi dizayssa miicishe dizayssa hayssa bollafe xeellanas dandayades.

Ero tani qasi haysappe dhelashe dizay aze giko kehi darope lo'iza issi so asata be'ashe days ha so asatika qase issi mala mayo mayidinne be na'a ayiya idimada eqida dizaysa xelashe de'ays.

Taani qas hayssa bolla hay xeelashe dizayssi aazee giikko issi tukke keeththa be7ashshe de7ays. Tukke keeththa gaaththan asi tukke shaayizayssanne uyizayssi bayzethizayssakka xeelashe d7ays.

Ha'i tani qas hayssappe xeelashe dizay aaze giiko issi soo asata be'ashe de'ays; soo asatikka qasse aawara aayeranne naytara issi mala mayo mayidi dizayssaka xeelashe de'ays.

ero ha7i tani qassayssafe xeellashe dizay aazey gikko issi keeththa penge beyashe deays ha pengeza bollaka qasse issi qeerinaa uttada dizayssaka xeellashe deayes

ero tani qase hayssa bollappe ha'i xeellashe dizay aze gikon gita wogga keype lo'iza maata keeththa beyashe de'ays ha maata keetha matarakka qasse toketidi dicci wogga gidida uuthaka beyashe de'ays

Ero ha7itani qassayssa bolla xeellashe dizay aaze giikko na7u wora medoosata beyashe de ays hawora medoosatikka qasse keeyippe huphe ithikera darro giidi geleshsho gixeygettizayta beyashe de ays

Ero tani qassay safe xeellashe dizay aaze gikko keehi daroppe lo'iza aaho bollara duge gogishe diza pasho dandaro lo'iza haaththa beyashe deays ha haaththaza matarakka qasse buro diccishe lo'iza cilila matataka xeellashe deayyes

Hahi tani haysa bola xelashe dizay azze gikko haysi kehippe loyiza keetha gathan kare dereppe hizza oydde bola utidi baqoffa hasayishe dizayssa xelashe de'yis.

ero ha7i tani qasayssa bolla xeellashe dizay aaze giikko izi keehi lo7iza keeththa giddon asati maarara uttidinne hawuttida asata sinthara xaraphey dizayssanne ha xaraphezaza bolla keehippe lo7iza ciishshati dizayssa be ashe de7ayees

Ero tani ha7i haysta bolla xeellashe dizay aaze giekko silo7izaysi mishiriyo beyashe days hamishiriyakka pooxa huphera ubba xaaxadanne ayfe bolla manaxire wothada ba koote mayada dizayssa beyashe dees i matarakka qasse leemate giza xuufey dizayssaka xeellashe deayes.

Ha qastani hayssa bolla xeellashe dizay aaze giikko issi koronte gaane eqqi dizayssanne ha koronte gaaneza bollappekka koronteta wodoroy gedenne ha yedetti dizayssataka xeellashe de'ayees.

Ero ha'i tan qasi haysa bolla xelashe dizay aaze gikoni. Issi woga keetha gathani asati eqidi dizaysanne eqida asatika issoy isuwara qase hasa'ashe dizayska xelashe de'aysi.

Ero tani haysa bolla xelashe woyiko be'ashe dizayis aze giiko issi xupeya be'ashe de'ays ha xupeyika ayigize giiko topheya korontey go'a imiza xuppe xelashe de'ayis

Hayssa bolla ha7i tani xeellashe dizay aaze giikko issi wogga kaame oge beyashe deays akame ogeza matarakka qasse omarsara keehi lo7iza koronte eexishe diza kame oge matandiza keeththata be7ahe de7ays.

Tani qase haysappe xelashe dizay aze gikon keeh lo'iza qumat lemate bolla shiqid dizaysa gigid dizaysa haysa bollappe xelashe de'ays.

Ero tani hayssa bolla xeelashe dizay aaze giikko issi keetha gaathan daro garkettinne daro barmeeleti hessa hessa malati daro eqati licettidi dizayssa xeellashe de7ays.

Ta ha'i haysappe xelashe woy beyashe dizay aze gikon issi woga keetha garsan daro asati computer sinthan wothid izara othishenne xelishe dizaysa beyashe de'ays.

ero ha7i tani qassayssafe ha7i xeellashe dizay aaze giikko mixi keeththa gaaththan asafi marara uttidi komputere doydi iza bolla oostishe dizayssanne masatakara kiitettishe ooththishe dizayssa be ashe deays

tani qasshayssafe ha7i be ashe dizay aaze giikqo issi gita keeththa gaathtan daro gita asati shiiqi wutti dizayssanne itiquttida xaraphe sintsa bollaka lo7iza ciishshatinne haatte ha7ilanderakka dizayssa be ashe deayees

qassani hayssa bolla a7iibeashe diza iaaze giikko ziike ushsha keeththa gaaththan asati uyishenne kaa7ishe dizayssanne qaeka sarokketishe dizayssaka xeellashe deayes

Ha7i tani qas hayssafe xeellashe dizay aaze gikko issi kfi daro lo7iza keeththa gathtan darro asati eqqi dizayssanne issi donzadey qasseka komftere doydinne hayssafe xeellishe dizayssa beyashe deayees.

Ha'i tan hayisa bollan xelashe dizayis aze giiko nus mara nagisdaysa woyiko sarowa nagisdaysa asati ba mayo mayidinee mara yaparetidi hamutishe dizayisa xelashe de'ays

Ero ha'i tan haysan bollan xelishe dizay aze gikko gita aho keta gidon daro uydeti dizaysa bolla maran woyko saro nagisiza asati ba mayo mayidi utidi dizaysa xelishe de'ayis

Ero ha''i tani qas hayssa bolla xeellashe dizay aaze giikko isi keeththa wogga keeththa giddon maara naagistiza asati lo''iza oydeza bolla uttidi dizayssanne xaafishe dizayssa be ashe de''ayees.

Qastani ha7i hayssa bolla deelashe dizay aaze giikko issi keeththa giddon oydeti maarara diza oydeta bolla asati maara naagistizayti woykko nuus saro naagistiza asati ba may7o maydi maarara utti dizayssanne ba sinthan waraqeta wostidi xaafishekka dizayssa beyashe de7ayis

ha7i tani qas hayssa bolla xeellashe dizay aaze giikko kehip ayfes xeelin malaliza wogga lo7iza keeththa be ashe deays keeththa sinthanikka qasse kaameti eqqi dizayssa be ashe deays

hayssa bolla ha7itani qas xeelashe dizay aaze giikko keehi daroppe malalisiza lo7iza keeththa beyashe deays ha keeththaza matarakka qasxeleelasheti xeeletishe diza kame ogekka beyashe deays

ero ha7i qastani hayssa bolla be ashe woykko xeellashe dizay aaze giikko issi lo7iza keeththe wogga keeththe keexeti wuronta buro keexeto bolla diza shuchchara kexxetishe diza keeththa be ashe deayees

Ero ha'i tani hayssafe xeellashe dizay aaze gikko giitta wogga keeththa keeyi malaliza shuchchara keexxettida keeththa beyashe deays keeththaza matarakka daro buureti iitati qoleti dizayssaka xeellashe deayes.

Ero ha'i tani qasi hayssa bolla xeellashe dizay aazey giikko gitta keehi lo'iza kame oge beyashe de'ays kame ogeza bollaka daro kame hemettishenne motereti hemettishe dizayssaka xeellashe de'ayes

Hro ha7i tani hayssa bolla xeellashe dizay aaze giikko issi kehi denba gadey bolla keexetti diza keeshthanne keeththaza mataraka na7u donza tuma addeti eqqidi dizayssa xeellashe de7ayees

Ha'i tani hayssa bolla xeellashe dizay ahazeygikko wogga shuchchara keexxettishenne asati keexishe diza wogga shuchchara keexxettiza wogga pooqe xeellashe deays akeetteza bollaka asati keexxishe hemettishe iza bolla dizayssa oothtishe dizayssaka xeellashe deaye.

Ero ha'itani qas ayssa bolla xeellashe dizay aaze giikko keehi daro lo'iza bogga shuchchara keexxettida keeththa beyashe deays ha keeththa matarakka qase qoletti diza iita buuratakka beyashe deays.

ha7i tani qassayssa bolla xeellashe dizay aaze giikko sikeype lo7iza keeththa gaaththan daro donza asati eqqi dizayssa beyashe deays hayqqi diza donza asati issoy issuas ciishsha immishe dizayssa beyashe deays

Eroo hayi tani qasi hayissappe xellaashshe dizayi aze gikko Gita wogaa keththata be'ashshe de'ayis.haa keththatikka kehippe lelashshidinne lo'idi shuchchara kexetida keththatakko .iza sinththennikka qasi daro kehippe daro lo'iza kame ogee xeelashshe de'ayis.

Ero hay ta isttappe xelashe dizzay aygikkogita woga kehi loyizza woga foqqe ketha beyashe de'ss ha ketha sinthan qasikka mithazzi dizayssa beyashe de's.

ero ha7i tani qassayssafe xeellashe woykko beyashe diza i7aaze giikko bissi lo7iza keeththa gaaththan lo7iza xarapheynne oydey maarara uttidinne giigidii dizayssa xeellashe deayes

Tani qasse ha7i hayssa bollappe xeelashe dizay aaze giikko keehi daroppe leelashe ayfeselin daroppe lo7iza wogga keeththa be7ashe de7ays. ha keeththa giddonkka daro asati uttidi dizayssanne eqqi dizayssa beyashe de7ays.

Ero ha7i tani qassayssafe xeellashe dizay aaze giikko gittadaroppe lo7iza wogga keeththa beyashe deays ha keeththa matarakka qasse lo7ishe buro diccishe diza mithatakka iza sinthan xeellashe deayes.

Ero ha'ytani qassayssa bollafe ha'i xeellashe dizay yaaze giikko keeyi daroppe malalissiza lo'iza keeththa beyashe deays ha keeththa sinthanikka qasse maarara eqqidi diza kaametakka beyashe deaes.

iro ha7i tani qas hayssafe xeellashe dizay aaze giikko issi keeththa matan darro asati nu derey tophiya bandira guutha bandariyo be kushen oykqidinne ooge matan eqqidi dizayssa xeellashe deayees

ero ha7i tani hayssafe xeellashe dizay aaze giikko keehi daroppe leelashidinne lo7i keexetida keeththa beyashe deay ha keeththa gaththanasati uchchidayssanne hetafeka qas eqqi dizasati issi aaway haasayishe dizayssaka xeellashe de'ays

Wrong tan ha' qas haysa bolla xelashe dizay qas aze giikon issi ketha sinthan asat marara uti dizaysata marara xelashe de'ays. Ha uti dizaysata matan issi indiya qase na'a idimada uta dizaysakka be'ashe de'ays.

ero ha7i tani qas hayssa bolla xeella she dizay aaze giikko si hakime keeththan si macasaya yelida macaseys nay sheeshsha sheykko benanshienna mala teqqiza miisha asati immishe dizayssa hayssa bollafe xeellanas dandayades

Ha'i haysape tani be'ishe dizay aze giko issi mac'anne issi donza awa Ade eqidi dizaysa be'ashe days haysi dizaysi qaseka issoy isuwa issi misha imishe dizaysa xeelashe de'ays.

Erro hayi tani hayisan xelashe dizayi aze giko issi saketida asi bana sakida botta erranasi akime issi hara akimeyiakamishe dizayis xelishin beyashene dizayisa hayisani beyasi

Eroha'i tani qasse hayssappe xeellashe dizay aaze giza giikko issi haakime keeththa be'ashe de'ayssi. Ha aakime keeththa gaaththan akkametana yida issi maccasiya ba arssaza bolla uttada pooxa mayada dizayssa xeellashe de'ayssi.

Ha'i tani qassayssafe xeellashe dizay aaze giikko izi hakime keeththa beyashe deays haakime keeththa gaththan qasse hakimeti shiiqidinne issife idimettidi eqqidi dizayssa xeellashe de7ayees

Hayssa bolla ha'i tani qasseka xeellashe dizay aaze giikko issi donza attuma addey suutha immishe dizayssa beyashe deays asuutha immiza addeyka ufaytidi woznappe koydi immishe dizayssaka xeellashe deays.

Ero ha'i tani qas zayssafe xeellashe diza iaaze giikko hissi keeththa garsan daro asati komputere bolla issi qofa xeelishe eqqidi dizayssanne uttidi dizayssa xeellashe deayees

ero ha7i tani hayssa bolla xeellashe dizay aaze giikko issi hakime keeththa beyashe deays hakime keeththa gaththanikka saketiza asati maarara ba arsa bolla ichi dizayssanne eta sintharakka hkimeti eqqi dizayssa beyashe deays

Ero tani haysa bolla xelashe dizays aze giiko kehipe daro malalisida daro lo'iza kethati mara mara yaparara kexeti dizayisa be'ashe de'ays

Erro hayi ta hayssani xelashe dizayi aze gikko gitta ahho demibba gadde bolla gatha kehi loyiza puteti dizayisane ha puteta gathani asseyi eqid dizaysa beyashe deyayisi.

Ero ha'i tani qas hayssa bollay xeellashe dizay aaze geeqko issi denbagade bolla gaabey may7daytinne gaammo dunguza mayidayti qoobe woththidasati eqqidi dizayssa xeellashe de'ays.

Ero ha'i tani qase hayssa bolla beyashe dizay aaze gikko si keeththa garsan sidonzadey sina as woyto immishe dizayssa hayssa bolla xeellashe de'ays.

ero ha'i tani qassa etha bolla xeellashe dizay aaze giikko omarsara keehi lo'iza korontey keeththa wogga keeththa giddon eexi dizayssanne ha eexi diza keeththa gaththan asati bayzishenne shamishe dizayssa be'ashe de'ays

Ero ha7i tani qassayssa bolla xeellashe dizay aaze giekko isi denba gade bolla keexxettidiza qorqoro keeththa matan asati eqqidinne kaame eqqidiya kaameza bollakka qase qorqoroy dizayssa xeellashe deays.

ha7i qastani hayssa bolla xeellashe dizay aaze giikko asati issi oge bolla himettishe dizayssanne issi dere woga qoncesiza guutha fooxaqo dhera duge yeggidinne qoobey hu7he bolla woththidi himettishe dizayssa xeellashe deays

Ero tani ha'a qasse haysape xeellashe dizay aaze gizayssa gidiko,wogga gita keetha garsan booththa mayo mayida aakimeti maarara eqidi dizaysa be'ays.

Ero hay tani haysape xelashe dizay aze giko issi woga githa gade bola daro asati gosha mishata ba kushen oyqidi utidi dizaysa haysape xelanas danda'adis.

Eree tani ha'i hayissa bollappe xellaashshe woyikko be'ishshe azee gikko shuchchara lo'i kexxettidda keththa be'ashshe de'ayiss .haa keththa sinththanni qassekka kame oge dizayissakka be'ashshe dayiss.

Ero tani qas hayisape xelashe dizayis aze giiko issi ketha garisan asati eqidi dizaysa be'ashe de'ays ha eqidi diza asayka issoy isara hasa'ishen qopa lametishe dizayisaka be'ashe de'ays

Hay thani qassi haysapee xeellashee dizay aazee giikko issi wogga kathamaa be7ashee de7ays;ha kathamazaa giddonikka lo7iza keeththathinne lo7iza miththathi diccishee dizaysakaa xeellashee de7ays.

Erooo hayi tani hayissa bollappe be'izayi xeelashshe dizayi azze gikko kehi daroppe malalissizza daro lo'iza keththa be'ashshe dayis.haa keththa sinththakka lo'iza kameyi qassekka eqqi dizayissa be'ashshe de'ayiss.

ero ha7itani qass issa bolla xeellashe dizay aaze gikko issi maatara keexxettida daroppe keehi lo7iza dirsa beyashe de7ays ha dirsa sinsanekka keehi pe daro leelash beettiza kaame ogekka xeellashe deays

ha iitani qassayssafe xeellashe dizay yaaze giikko misikamey oge matan yegettida iita buurata festaleta asati maxishenne fittishe shiishshishe dizayssa beyashe deays

Ha'i gastani hayssa bolla xeellashe dizay aaze giikko issi kame oge beya she deays akamey ogeza bolla ka asati heenne ha mettishe dizayssanne issi issi soho qoncisiza miishati oge bolla eqqi dizayssataka xeellashe deayees.

ero ha7i tani qas hayssa bolla xeella she dizay yaaze giikko hissi wogga gita denba gade bolla toketi di dicci she diza puuteta beya sheede ays ha puuteta bollarakka qasse arsay arseti dizayssaka xeella sheede ays

Ero ha'i tani qas hayssa bolla xeellashshe dizay aaze giikko giita keeyi denba gade bolla lo'idi keexeti diza tamare keeththa beyashshe de'ays ha tamare keeththa mataraka miththi guye baggara beetishshe dizayssaka xeellashshe de'ays

Tani gassa7i hayssa bolla xeellashe dizay aaze giikko issi wogga katama beyashe deays a katamaza bollaka daro keehippe lo7iza gitta gitta keeththatanne lo7iza mithataka xeellashe de7ayees.

Ero tani haysa bolla xelashe dizays aze giiko issi loiza ketha garisan na'mu doniza adeti eqidizayisanee ha eqi dizo adey mayikya oyikidi hasayishene issi adey qase wariqata oyikidine tamare nayiti wurisisimiko anijetiza mayo mayidi mayike oyikidi hasayishe dizayisa be'ays

ero ha7i gastani hayssa bolla be ashe dizay aazey gikko issi lo7iza keeththa giddon lo7iza oydatanne xarapheta xeellashe deays ha oydeza bollaka issi donza addey uttidi dizayssaka xeellashe deays

Erri hayi tani hayissape xelashe dizayi aze giko nayiti timirite tamarishe anjetishe dizayissane woyitto ekidi eqidayissa hayissa bolla xelanawu danidayayis.

Ero ha'i Tani qassi hayssa bolla xellashshe dizay aze gikko kehi daroppe lo'iza keeththa gaththan nam'u donza attumma adetti uttidinne doyssara warqatta ba sinththan woththidi has'ishshe nababishshe dizayssa be'ashshe de'ays

ero tani qasi ha7i hayssafe xeellashe dizay aaze giikko keehi daroppe lo7izalelashe keeththa gaattan asati maarara uttidinne issi qofa hasayetishe dizayssa tiri oottidi hude xeellishe dizayssa be ashe deayys

Ero ha'i tani qass hayssa bolla xeellashe dizay aaze giikko na'u miishshata xeellashe de'ays; na'u miishata bollakka qasse beettishe dizay aaze giikko keehi lo'iza kaamey oge bolla kaamey laaggetishe dizayssa be'ashe de'ays.

ero ha'i tani hayssa bolla xeellashe dizay aaze giikko issi denba gade bolla qolettida ita buurata asati maxi shishishenne pittishe madabara gaaththan attishe dizayssa beyashe de'ays.

ero haytani qass hayssa bolla xeellashe dizay aaze giiko darro buureti iitati shiiqi dizayssa beya shedeays shiiqida buura iitata sati denthishenne kaame bolla wothishe caanishe dizayssa beya shede ahees

Ero ha7itani qassayssa bolla xeellashe dizay aaze giikko issi kaame bolla asati ba iita miishata dentsida buurata matabaran aathtidinne kaame bolla caanishe dizayssa xeellashey de7ayys.

ero tani ha7i qassayssa bollafe xeellashe dizay yaazeygikko mixi kawo ooso keeththa gaathtan asati ba wooththiza ooso keeththa gaathtan qolettida ii ta buurata titishe lo7athishe dizayssa xeellashe deays

ero tani qas ha7i hayssa bolla xeellashe dizay aaze geekko na7u maca nayti isso issoas woyto imeshe dizayssa hayssa bollafe ha7i xeellanas dandayades

Ero ha'i tani hayssa bolla ha'i xeellashe dizay aaze giikko issi kaype xeellishin lo'iza kawo oosa keeththa giddon na'u lo'iza macati puttidinne komputere be sinthan woththidi xeellishe nababishe dizayssa beyashe deayis

Ha,i qastani hayssa bolla xeellashe dizay aaze geekko gitta wogga denba gade bolla shuchchara keehife lo7idi keexxettida keeththa beyashe deays ha keeththaza matarakka guutha matafi pude diccishenne cilelakka xeellashe deayes

Ero ha'i tani hayssa bolla xeellashe dizay aaze giikko issi donza aaway eqqi dizayssanne booththa may'o maydinne qoobe woththidi manaxira ayfa bolla woththidi ba kushen mayki oykki haasayishe dizayssa be ashe deays

Ero tani qasay hayssa bolla xeellashe dizay aaze giikko getta aho abba mata zi donza adde eqqidinne hadonza adde sinthan qasse asi mayke oyqqidinne ha maykezan awuzi haasayishe dizayssa beyashe deay.

Eroo tani ha'i qase hayissappe xeelashshe dizayi azee gikko suchchara lo'idd marara kexxetida kawo oththa keththa be'ashshe de'ayiss ha keththaza matarakka buro diccishshe guththa cilila matatakka be'ashshe de'ayiss.

Ero hahi tani ase haysasppe xelashe dizay azze gikko issi woga aho deban gade bola gita mithazi dizayssa sinthara qasse issi donzza away eqidi dizayssa xelashe de'ays

Ero hay tan haysa bolla xelashshe dizay aze gikko kehi daroppe lo'idinne malaletid othetida kamey beyashshe dayiss ha kamey ogeza bollakka daro asat hemetishshe dizayissakka xelashshe deyayiss

Tani qas ha'i hayssa bolla xeellashe dizay aaze giikko keehippe wogga gita kuwaasse denba be'ashe de'ays ha kuwaase denbaza bollaka daro kuwasezaka kaa'iza nayti eqqi dizayssanne ha nayta qas xeellana shiiqidi pude baggara utti diza asataka xeellashe de'ays.

tani qase ha'i hayssa bolla xeellashe dizay aaze giikko keehi daroppe lo'iza keeththa gaattan asati maarara uttidinne ba sinthan xarapheza sinthan ciishsha lo'iza ciisha woththidi utti dizayssa xeellashe de'ays

Tani qas ha7i hayssafe xeellashe dizay aaze giikko keehi daroppe lo7i leelashi kexxetida keeththa beyashe deays ha keeththa giddonkka othama yoo may7ida asati eqqi dizayssanne hasse gogga gita asati ba sinthan mayke wothidi dizayssaka xeellashe deays

ero ha7i tani qasse hayssafe xeellashe dizay aaze giekko asati maarara utti dizayssata beyashe de ays hawutti diza asata guye baggarakka qasse uttida asatinne donza aawati gammo dunguza may7i di qoobe woththidi dizaytaka xeellashe de7ays

ero ha7i tani kassayssa bolla xeelashe dizay yaaze giikko nu derey tophiya kawoy kare dere issi aawara saro ketishe dizayssanne iza ueta guyerakka qasse tophiya bayndiraynne kare dere bayndiraykaqeti dizayssaka beyashe deayes

ha7i qas tani hayssa bolla xeellashe dizay aaze giikko asati hara dereppe asati yishin maararamo kishenne sarotishe dizayssanne maata immishe dizayssa hayssa bollafe xeellashe de7ayees

ero ha7i tani qassayssafe hay xeellashe dizay aaze giikko keeyi daroppe lo7iza leelashe keeththa beyashe de7ays ha keeththa sintharakka qase lo7iza buro diccishe diza maata denba gadekka xeellashe deayees

Ta qas hayssafe a'i xeellashe diza yaazeygikko issi gita keeyppe malaliza keeththa gaattan na'u donza asati dizayssa beyashe deays haasaxappe qasse issinozi nu derey toddphiya kawo gididayssaka xeellashe deayys.

Ha,i tani qassayssafe xeellashe dizay aaze giikko gitta wogga aaho denba gade bolla goyettida badala muruta beyashe deyay ha badala muruta gaattan qas sie donza addey eqqi dizayssaka xeellashe deayee

Ero ha'i tani hayssa bolla xeellashe dizay aaze giikko asati imathay yishin ha imathaza sarokishenne izas ciishsha immishe gelsishe dizayssa hayssa bollafe xeellanas dandayadis

Erro tani hayissa bolla xelashe dizayi aze gikko issi daro loyida ketha garissani issi ayiya utada dizayisa beyashe deyayisi

Ero ha'i tani qassa issa bolla xeellashe dizay aaze geekko issi lo'iza keeththa gaaththan asati waraqeeta xeelishenne ha waraqeetaza bolla kaaxaafetidayssa nababishenne iza bolla ba qofa haasayishenne tobetishe dizayssa be ashe de'ayes.

ero ha7i tani qas hayssa bolla ha7i xeellashe dizay aaze giikko na7u donza attuma addeti maalara uttidinne istoy qassa be simthan komputera woththidi ha komputerezakka xeelishe dizayssa be ashe de7ayees

Ha'i tani qashayista bollayi xeellashe dizay aaze geekko issi ka woo'ooso keeththan asati na'u donza attuma addeti maarara uttidinne issoy ba sinthan komfutere wossidi xeellishe dizayssa beyashe de'ayees.

Ero ha'ii qastani hayssa bolla xeellashe dizay aaze geekko issi keeththa gaaththan na'u maca asati utti dizayssanne awutti diza asati isife haasayishenne qofa laamettishe dizayssa be ashe deayees.

ha7i tanii qas hayssa bolla ha'i xeellashe dizay aaze giikko issi keeththa giddon issi naay asana shempo ashshanas suutha immishe dizayssanne miicishe ufa7ettishe immishe dizayssa beyashe de'ayees

Eroo ha7i thani qassi hayssa bolla be7ashee dizay aazee giikko issi keehippe daro lo7iza keeththaa gaththan asathi daro donzzaa asathi eqqidi dizayssanne ha eqqi diza asatha sinththani issi aaway eqqidi haasa7ishee eethara qofa laameththishe dizayssa xeellashee de7ays.

Tani qase ha'i haysa bola xelashe dizay aze giko asati eqqi dizaysa be'ashe days ha eqidi dizaysatappe qase issi lo'iza mac'a na'iya ba kushen mayke oyqada hasa'ashe dizaysa be'ashe de'ays.

Ha'i tani qase haysape xelashe dizay aze giko kehipe daro lela shiqetida kexetida ketha be'ashe days ha ketha sinthanka daro asati eqidinne utidi dizaysa xelashe de'ays.

ero tani qase hayssa bolla ii xeelashe dizay yaaze giikko keehi daroppe lo7iza leelashe keeththa beyashe de'ays ha keeththaza giddon asati qasse maarara yafarara uttidinne konfitere ha woochchishe dizayssa beyashe de'ays

Ero ha'i tani qasshayssafe ayi xeellashe dizay aaze gikko issi kawo ooso keeththa gaththanasati issi qofa bolla shiiqidi haasayishenne tobetishe ba qofa qoncisishe dizayssa xeellashe deayees.

Ha'i taani qaase hayssan bolla xeelashe de'zay aze giikko issi giiththa dembba gaade bolla asatti gaamo may'o mayidinne bonchuwa oykiddinne haaro woyko maara nagisida asatas ha maaththaza immishe de'zay be'ashe de"ays

Ha7i tani qashayssa bolla xeellashe dizay ahaze giikko issi keeththa gaaththan maara naagistizayssi woykko saro naagistiza asati ba may7o maydi maarara uttidi dizayssa xeellashe de7ayees.

Ero hai qassi hassan tani xelashe woyko beashe dizay aze giko issi keththe lelashe keththa gaththan asati eqqi dizassane qase ha eqqi diza asata maataraka saroo naggisiza issi away eqqi dizayssaka be'ashe de7aysi.

ero haay hayssa bolla qase tani be'ashe dizay yaaze giikko issi oge kamey oge mata bolla daro asati shiiqi dizayssanne kamey daro caanenna mala teqqizayta woga naagistiza maara naagistiza sataranne daro asatara eqqi dizayssa be'ashey de'ayes

Ero ha'itani qassa essafe xeellashe dizay aaze giikko issi woggia lo'o za keeththa gaththan maara weykko saro naagisiza sati uttidinne issi qofa xeelishe dizayssa be ashe deayees.

Ero tani qas hayssa bolla ii xeellashe dizay yaaze giikko asati wolqay waynna asatas diillata zayteta hessa hessa malatata immishe dizayssa hayssa bollafe xeellashe daayees.

ero tanihi qas hayssa bolla yii xeella shee dizayya azeey gikko hissi maara naagisizayssa woykko saro naagisiza donzaadey ba may7o maydi maarara uttidinne kushen mayke oyqqidi haasayi shee dizayssa be ashe deayys

Erro tani qasse hi hayssa bolla xelashhshe woykko bea'shshe dizzay azze gikko issi miiththa garsan keehi donza addethi marara eqidi dizayssa hayssape lelashshe bea'yss.

ero ha7i tani qas issa bollayi xeellashe dizay aazeygikko na7u cima aawata beyashe deays na7u cima aawatikka gammo dunguza may7o maydinne qoobe woththidi gaabe maydi kushen xambaro oyqqidi eqqidizayta xeellashe deays

Ero ha7i tani hayssa bolla be7ashe dizay aaze giikko issi daasa garsan darro asati maarara utti dizayssa be ashe de7ays hawutti diza sata giddonkka qasse gaammo dunguza mayda sataka be7ashe de7ays.

Tani qas ha7i hayssa bolla xeellashe dizay aazeegeekko siidonza addey baayfa bolla manaxire woththiday key pedaro lo7izakkota mayda aaway tiriri wooththidi xeellishe dizayssa hayssa bollafe xeellashe deayes.

Tani qase hayssa bolla xellashe de'izay azee gikko issi heera bayashe de'ayssii ha heera giddon keththati dizayssanne he keththa giddon qase di'o haaththay yidi ellidi oggeza sohoaza tuchidii dizayssa beyashe de'ayssii

Erro ha'i qase hayssappe tani xellashe dizayssi azee?gizayssa gikko issi demba gade bolla kehippe daro asati eqqi dizayssa be'ashe dayssi.ha eqqi diza asata giddoppekka qase gamo dungguza mayidda asatakka xellashe de'ayssi.

Ero Tani qase haysa bollappe xelashe dizay aaze gikoni issi Keehipe malaliza lo'za keetha be'ishe de'ays , ha keetha gathanika Gita asati utid dizaysanne ha uti diza asatappe qase Issinozi nu dere tophiya kawoko.

Ero ayi tani hayssa bolla xeellashe diza yaaze gikko giitta wogga keeththa gaaththan asati lo'iza oyde bolla maarara utti dizayssanne utti diza asatikka qasse ba kushen dabtarenne skirbtoo iqqi dizayssaka be ashe deayees

ha7i tani qas hayssa bollafe xeella sheedizay aaze giikko siidaasa garsan isi muruta sati shiiqi xeelli sheedizayssanne jarke giddon shiiqi diza ha murutaza xeelli sheedizayssa beya shede aiis

Ero ha'i tani qas hayssafe deellashe dizay aaze giikko issi gita aaho denba gade bolla goyetidi gakkida giste muruta gaaththan heedzdzu donza addeti eqqidi dizayssata beyashe deaye.

ero ha7i tani hayssa bollafe qasse ha7i xeellashe dizay aaze giikko issi donza aaway manajjire wottiday koote may7day shaamize may7iday karabeyata qoodhen qaccida adde be ashe deays

ero ha7i tani qas hayssa bolla xeellashe diza yaaze giikko issi keeththa garsan darro asati eqqi dizayssa beyashe de'ays hayqqi diza sata sinsenikka qasse woggadabboy dizayssaka xeellashe deays

tani yaay qasse hayssa bolla xeellashe gizay yaaze giikko issi macanne issi donza aaway dizayssa beyashe deays ha asati qasse utti dizayssa ta guyerakka daro bandirati hekki dizayssaka beyashe deays

ero ha7i tani gassayssafe ha7i xeellashe dizay yaaze giikko si donza addey koote mayiday shaamize maydi karabata qachida donza addey eqqi dizayssanne iza guyera qasseka bayndiray kaqeti dizayssaka xeellashe deayes

Ha7i tani qassayssa bollafe xeellashe diza yaaze gikko issi wogga denba gade bolla keexeti diza maata keeththa beyashe de ays ha maata keeththa matanka qasse heedzdzu donza attuma addeti uttidi dizayssa xeellashe deays

Ha7i tani qasse hayssafe xeellashe de7izay azee giikko issi kehippe daro lo7iza lelashe keeththa gaaththan daro donza asati wogga wogga gita asatin dizayssanne eeta gaaththan qasse nu derey tophiya kawoy dizayssanne kushe baqqishe eeti dizayssaka xeellashe de7ays.

ha7i tani qas hayssa bolla xeellashe dizay aaze giikko issi wogga denba gade bolla donza attuma addeti oyde bolla maarara uttidi issi qofa xeelishe dizayssa be ashe de7ees.

Tani qasha'i hayssa bollafe xeellashe diza yaazegikko issi gade bolla eqqidi diza daro donza attuma addeta hayssa bollafe xeellashe deayys.

Ero ha'i tani qasse hayssafe xeellashe dizay aaze giikko sikypelelashi lo'i keexetida keeththa garsan nu derey tophiya kawoynne zaamatarakka qasse daro gitasati uttidi tobetishenne haasayishe dizayssa beyashe de'aes.

Ha'i qastani haysta bolla xeellashe dizay aaze giikko issi keehi daroppe lo'iza keeththa gaaththan asati lo'iza dharapheza matan shiiqi uttidi tobetishenne haasayishe dizayssa xeellashe de'ayes.

ero ha'i tani qassayssafe xeellashe dizay aaze giikko isi kype daro lo'iza keeththa gaassan safi uttidinne waraqeta ba sinsan wossidi ha waraqeetaza bolla xaafishe dizayssa beyashe deayees.

Ha'i tani hayssa bolla qasi xelashe diizay aaze giiko issi suuqa gaththan asay shunkurto tuumo timatime qaarata hessa hessa malata lo'athishene bayzishe diizayssa xeelashe de'ays.

Ero hahi qase hayisa bola tani xelashshe dizay aze gikko suqeta beashe deayisi ha suqeta giddonikka daro bayizetisdhe diza mishshatakka xelashshe deayisi ha misshatakka ASI bazishenne shamidhshe dizayisa beyayis

ero ha'i tani hayssa bolla xeellashshe dizay aaze giikko issi oge dunan asati daro miishata bayzishenne shamishe dizayssanne he ha hamettishe dizayssa hayssa bollafe xeellanas dandayadis

Qastani ha'i hayssa bolla xeellashe dizay aaze geekko hayssi gitta wogga denba gade bolla asati iza bolla maalara uttidinne asati kuwaase kayshin xeeliza suho be ashe de'ays hayssa bollaka keype daro asati uttidinne eqqidi xeellishe dizayssa be ashe deayees.

ero tani qassai haysta bolla xeellashe dizay aazegii kuasati darro asati keehi wogga denba gade bolla eqqi dizayssata xeellashe de ays issi qofas hayqqir asatika xeellishe dizayssaka beashe deays

Ero ha'i tani hayssa bolla xeellashe dizay aaze giikko ayeti ba nayta oykki idimmi dizayssanne nayti qasse keehippe gilqidi beettizayssa hayssa bollafe xeellanas dandayadees.

Ha7i tani hayssa bolla xeellashe dizay aaze giikko si kaamey oge bolla maararasitara eqqidi diza hedzdzu toho kame beyashe deays akame ta matanka qasse attuma nayti eqqidizayssaka xeellashe deays.

Ha7i tani qas hayssa bolla xeellashe dizay aaze giekko si kaame giddon daro gutha nayti dizayssanne akamezikka gordetonta nayti keype daridi hisa gathan turqeti dizayssa beyashe de7ays.

Ero ha'i tani qase hayssa bolla tani xeelashe dizayssi azee?giza giddiko issi giya gaththan bayzishenne ba bayziza iiqa giggissishene liqishe dizayssa xeelashe de'ayssi.

Ero haysa bolla tani xeellashe dizay aaze giiko issi kaamey oge bolla heedzdzu toora laagetiza kaame bolla daro asati une7ettidi bizaysa beyashe de7aysi.

Ero ha'i tani hayssappe ha'i xeelashe dizay aaze gikko issi guuththa giya be'ashe de'ays; ha giyaza bollaka daro asati zal'ishe, bayzishe, shamishe dizayssanne otota, basheta bayzishe dizayssaka xeelashe de'ays.

Ha7i qas tani xeellashe dizay aazee giikko issi tamaare keeththa gaathan tamaare nayti maara uttidi tammarishe dizaysanne astamaarey qasse eqqi tamarsishe dizaysa be7ashe de7ays.

Ero ha7i tani hayssa bolla xeellashe dizay aaze gikko na7u miishata xeellashe de7ays issino zi asati keeththa garsan keeththa matan uttidi dizayssanne ase issinoy asati mitha garsan uttidi issi aaway eqqidinne tamarsishe dizayssa beyashe de7ays

Ha'itani qashayssan xeellashe dizay aaze giikko hissi mitha garsan maca asati maarara uttidinne tobetishe haasayishe hissi qofa bolla dizayssa ayssafe xeellanas dandayades.

Ero hayssani tani qasse xeelashe dizay aaze giiko gita miththatara daro woray cililidi dizayssa be7ashe days. ha woraza bollaraka assa kusheyi miceti dizayisa beyashe dayis

Ero ha7i tanii qas haysasththa bolla ha7i xeellashee woykko be7ashee dizay aazee giikko haaho bollaara duge doggisheediza keehippe lo7iza haaththaa be7ashee de7ays;ha haaththasaza mathakka issi nay kushe miccidii eqqidazaysekka xeellashee de7ays.

Ero tani qasi ha'I hayissa bolla xellashe dizayi azze gikko kehi daro asati eqqi dizzayissanne ha eqqi dizza asata giddon attuned nayiti durissa durishshe dizayissa hayssappe xellishe de'oos.

ero haytani qassayssa bolla xeellashe dizay aaze giikko aaho bollara duge gogishe diza wolo7iza haaththa beyashe deays ha haaththaza matarakaasati qasse eqqidi dizayssaka beyashe deays

Hai tani qase hayisa bola xeelashe dizayisi aze gikkobesi doniza addeyi eqidinekka kushe bolakka guththa bandira misatizayisa miththara oyikkidi eqidi dizayisa xeelishe deasi

ha7i tani qassayssafe xeellashe dizay aazey giikko issi wora gaaththan gooththa oge bolla nayti eqqidinne issi eqqida naytappe qasse issoy kallo eqkidi eqqidi dizayssa beyashe deayees

Ha'i tani qasayssa bolla xeellashe dizay aaze giikko issi wogga denba gade bolla ge'a bolla asati gedenne ha mettishenne zal'ishe dizayssa be ashe de'ayees.

Ero ha'i tani qasshayssa bollafe xeellashe dizay aaze giikko issi mitha garsan missi guutha keethte gaathan asati uuttidayssanne uttida santharakka qasse durishe diza asataka be ashe deayes

ero ha'i tani qasayssa bolla xeellashe dizay aaze giikko issi aaho wogga denba gade bolla gita gita asati yuussa bolla himeto bolla dizayssa hayssafe xeellanas dandayadis

ero ha7i tani qas hayssa bolla xeellashe dizay aaze giikko geetta wogga aaho indenbagade beyashe deays hadenbagadeza bollaka asati eqqi dizayssanne issoy qasse malatishe dizayssanne qaseysi kare dere asi hetarakka eqqidi dizayssaka beyashe deays

ero ha7i qas tani hayssa bollafe xeellashe dizay yaaze giikko aho bollara duge gogishe diza keibe daro lo7iza haaththa be ashe deays ha haaththa matanka daro asati eqqidinne haaththaza xeellishe dizayssaka be ashe deays

Ero ha'i tani qassi hayssa bolla xeellashe dizay aaze giikko issi nayi kaamiya oge bolla eqqidi diza issanne ha eqqi diza nayi qasseka nu derey tophiya bandira mayidi diza issaka xeellashe dayis.

ha7i tani qassayssafe xeellashe diza yaaze giikkota aho bollara duge gogishe dizallo iza haaththa beyashe de7ays ha haaththa beyanaska daro asati iza matan dizayssaka beyashe deays

Ero hai tani qase ta bola xelashshe dizayisi aze gikko issi woga gita aho demiba gade bola daro doniza asati marara sitara yafarara eqidi dizayisa hayisa bolappe xelashshe deeayisi

Ero ha'i tani qas hayssa bolla ha'i xeellashe dizay aaze giikko issi wogga denba gade bolla ati donzasati maarara yafarara eqqidi dizayssa hayssa bollape xeellashe deays.

ero ha'i qas tani hayssa bolla xeellashe dizay aaze giikko izi wogga denba gadey bolla kixetti diza keeththanne gitta gitta mithata be'ashe de'ays ha mithata garsanikka sati shiiqi dizayssanne eqqi dizayssa utti dizayssa be'ashe de'ayis

Ha"i tani hayissa bolla taani xelashshe dizay aze gizayissa gidikko Issi tamare keeththa beyashshe dayiss ha tamare keeththan tamare nayti tamare maara mayo mayidi dizayissa beyayis

Ha,i tani hayisappe xelishe dizayi ayibe giko issi tamare ketha be,ashe dayis tamare ketha garsan qase nayiti ba tamare mayo mayidinne marara issi qofa otishe dizayisa be,ashe de,ayis

ha7i tani qassayssafe xeellashe dizay yaaze gikko issi wogga denba gade bolla nayti maarara iqqidinne issi ba qofa polanoyafarara maarara eqqi dizayssa xeellashe de7ayis

Ha'i tani qasayssafe xeellashe dizay yaaze gikko asati issi wogga denba gade bolla miissi qofa polanawu siyosoostishe dizayssa matara be qofa ekkanawu maararayyafarara eqqidi dizayssa xeellashe de ayees.

Ha'i tani qas hayssa bolla xeellashe dizay aa zeygikko getta wogga kuwaase denba be ashe deays kuwase denba matan ka7ishe diza nayta xeellanas shiiqi diza darro asataka be ashe deays

ero ha7i qas tani hayssa bolla xeellashe dizay aaze giikko giitta aaho kuwaase denba beyashee de7ays ha kuwaase denbaza bollakka nayti ka7ishe dizayssa hayssa bollafe xeellanas dandayadis

ero ha7i tani hayssa bolla ayi xeellashe dizay aaze giikko getta aaho denba gade woykko kuwa seerka ettiza denba gade beyashe deays ha demba gadeza bolla ka nayti ba xettishe ka ishe dizayssa xeellashe deays

ero ha7i tani sayssafe xeellashe dizay aazey giikko hitta wogga kuwase den babeyashe days akuwasedenbaza bolla ka nayti oonidi kehife ufa ettishe guppishe dizayssa xeellashe deayys

Ero tani ha7i hayssa bolla xeellashe dizay aaze giikko gitta wogga aaho kuwaasse denba be'ashe de'ays ha kuwaase denbaza bollaka qasse ka7iza nayti shiiqi eqqidi dizayssaka xeellashe deays.

Eroo ha7i tani qasse hayssafe xeellashe dizay aaze giikko gitta wogga kuwaasse denbba beyashe de7ays. ha dembbaza bollakka qase kuwaase kaa7iza nayti kaa7ishe dizayssanne eeta xeellanas yida daro asatikka uttidi xeellishe dizayssa beyashe de7ayis.

Ha7i qastani hayssa bolla yi xeellashe dizay aazey gikko asati hara dereppe yiishin asati mokkishe dizayssanne ciisha qanxusishe dizayssa hayssa bollafe xeellanas dandayadees

ero ha7i hayssa bolla qassani xeellashe dizay aaze giikko da kuwaaseka iza daro attuma na ta hayssa bolla xeellashe deays attuma naatikka ba huwaasse cugan cuganka iza ba cugan diza asatakko

ero ha7i tani qassayssafe xeellashe dizay aaze giikko ziigita aaho kuwaasse denba bolla nayti kuwaseka iyaggidinne ufayetishenne hissi bolla idimettishe dizayssa xeellashe deayees

ero hayssa bolla ha7i tani qase xeelashe dizayyaazey giikko silo iza donza macasaya miicashey bewuphelo7athada diza yssi macasaya kushin mayke oyqqada izara haasashe dizayssa be ashe deays

Eroha yiitani qassaissa bolla xeella she dizayyaaze gikko issi wogga gita kuwaase denba beya sheede ays ha dembaza bollaka qasse nayti kuwaaseka iza nayti issoy issara idimetishe dizayssa xeella sheede ays.

Tani qass ha'i hayssa bollafe beyashe dizay aaze giikku sikuwaasseka izaa naay si'awara eqqidi dizayssa hayssa bollafe ha'i tani qasse xeellanas dandayades.

Tani hayssa bolla iixeelashe dizay aaze geekko asati izara may'o sikkiza may'o sikkiza eqa beyashe deays hamay'o sikkiza eqayka keehipelo'izayssa booththa beyashe deayes.

Hai tanii qase hayssappe xellshe diizayssi azee gikko issi maca naya uufayetashe miccashe ba hayththa bolla my bale woththadanne hasayozayssa xellashe de'ayssii tanii hayssappe

tani ha7i hayssa bolla xeellashe dizay aaze geekko issi keehippe daro lo7iza keeththa garsan asati maarara uttidi dizayssanne amarara uttidasata sinsarakka issi aaway eqqidi haasayishe dizayssa xeellashe deayes

Taani ha'i hayssa bolla xellashe dizay azee gikko issi kaamey ogge bolla baqqulloy gaarey iza bolla wossettidi lagettishe dizayssi eeqa ba gaareza bolla caanidi bishe dizaysikka xellashe de'ayssii

Hay tani qassi hayssa bolla xeelashe dizay aazee giikko issi kaame oge be7ashe de7ays. Kaame ogezikka buro osetishe dizayssanne iza asati bookidi loythidi wothidayssa be7ashe de7ays.

Ero ha'i qastani hayssa bolla xeellashe dizay aazegeekko geype daro lo'iza korontera lo'iza gita kamey oge beyashe deays akamey ogeza bolla ka nayti kaaishenne guppishe yemettishe dizayssa beyashe deayees.

ero ha7i tani qass essa bolla xeellashe dizay aaze giikko giitta wogga lo7izaleelashe kaame oge beyashe deays akame ogeza bollaka akame laagetishe dizayssaka xeellashe de'ays

Taani qasi haysa bolla xeelashe dizay aaze giiko gita wogga abba be7ashe de7ays. Ha abaza bollaka qase asati markabera pinishe dizayissanne haaththa kafoti iza matara dizayssakka xeelashe de7ays

Ero ha'i qase tani hayssa bolla xellashe dizay azee gikko issi kaame ooge beysashe de'ayssii ha kaame oogeza bollakka qase garey ba eeqqa canidii hemetishe dizayssa xellashe de'ayssii

ero ha7i tani qas hayssa bollappe beyashe dizay aaze giikko gitta wogga shuchchara keexxettida keeththa be'ashe de'ays ha keeththa sinthanikka qasse motore ekki dizayssaka be'ashe de'ayes

ero ha7i tani qasse hayssa bollafe xeellashe dizay yaazeygiikko si kaamey qasseka baas lamba duuqissana lamba duuqetiza boota biidi ekkidi dizayssa xeellashe deayes

ha7i qas tani hayssa bolla xeellashe dizay aaze giikko ichashu donza attuma addeti kehpe lo7izayti lo7iza may7o maydinne woyto kushshen oyqqidi eqqidi dizayssata hayssafe xeellashe de7ays

Ha'i tani qassayssafe xeellashe dizay aaze giikko keehipe lo7izaalle lashe kaame be ashe de ays kaamezikka be kaame oge bolla eqqidi dizayssaka haysta bollafe xeellanas dandaya dees

ero tani qassayssa bolla xeellashe diza yaazey gikko issi gade doozerey goyishe dizayssa beyashe deays goyiza doozorezaa matarakka qasse darro asati goyettizayssa lo7asthishenne eqqi xeellishe diza asataka beyashe deays

ero ha7i tani qass hayssa bollayi xeelashe dizay yaaze giiqqo getta wogga aaho denba gade issi doozerey gosha bolla dizayssa tani hayssa bollafe xeellanas dandayades

Ero ha'i tani hayssafe xeellashe diza iaaze giikko ddaro keehi peelo'iza keeththa leelashe keeththa gaastan asafi ba shanxa gochi she henne haa hametishe dizayssa be ashe deayees.

Ero ha'i tani qasse hayssa bolla xeellashe diza yaazey gikko geqqa wogga denba gade bolla daro kaameti maarara yafarara eqqidi dizayssa hayssa bollafe xeellashe de ahees.

Ero a7itani qassayssa bolla xeellashe dizay aazey giikko giitta wogga kamey oge beya she deays akamey ogeza bollaka giitta wogga kamey eqqidi dizayssaka xeellashe de'ays.

ero tani qas hayssa bolla xeellashe dizayy aaze giikko issi wogga kamey oge bolla kameti maarara asa coo7un isonta caanana mala oosisiza maara naagisiza asatinne qasse kameti eqqi dizayssa xeellashe de7ayis

ero hayssa bolla tani qas xelashe dizay aze gikko gitta wogga kame oge be'ashe de'ays ha kame ogeza bollakka qasse darro kameti dizayssanne asati hemetishenne saykile laggishe dizayssaka beyashe de'ayes

ha7i tani qas hayssa bolla xeellashe dizay aaze giikko kee7i daroppelo7iza leelashe keeththa beyashe deays ha keeththaza matarakka gitta wogga mithay beettishe dizayssa xeellashe deayes

Ha'i tani qassha issa bolla xeellashe dizay aaze giikko isikaype daro malaliza lo'iza keeththa beyashe deays ha keeththa sintha baggarakka qasse daroppe lo'iza oydeti mithafe wosethidaytinne ciishshata beyashe deays.

ero ha7i tani qassayssa bollay xeellashe dizay aaze giikko keehi lo7iza korontera lo7iza leelashe keeththa beyashe deays ha keeththaza giddonikka kehyfe lo7iza oydetinne xaraphezati xaraphezata bollakka lo7iza burcu qota beyashe de'ays

Ha tani hayssape xellashe dizayssi aaze giiko issi keththa garssan asi issi waraqqeta bollan xaffeti dizayssa xallishenne nabbabishe issoy issuwasi besishe dizayssa hayssape xellanas danda'adisse.

Ero ha7ihaysa bolla tani be7ashe de7izayssi aaze giikko issi koronttera lo7iza keetheybeettes guutha naytinne aawati issippe uttidayssa xeellashe de7ays.

Eroo thani ha7isafe xeellashe dizay aazee giikko issi keeththaa gaththan daro asthi eqqidi dizayssanne ha eqqidi diza asaththikka qasse ba cugan cugan issi woreqathe be7idinne ha woraqathe bolla dizayssa bolla haasayishenne dizayssa be7ashee de7ays.

ero ha7i tani hayssa bolla ayi xeella she dizay aazeygikko daro keehippe ayfes xeelin malalissiza daro lo7iza keeththa beya sheede ays ha keeththayka lo7iza mastoteranne lo7iza qorqorora lo7i keexxettidayssaka beya shede ayes

ero tani qas hayssa bollayi xeellashe dizay yaazey gikko issi kaamey beyashe de ays kame bollaka issi attumadde eqqidinne qasse gade bollakka dizayssa siyiza simmin makina bolla issi eqa canishe dizayssa beyashe deayys

Ero ha7ytani qas hayssa bollafe xeellashe diza yaaze giikko keehi daroppe lo7iza wogga keeththa beyashe deays ha keeththaza sinthanikka lo7iza ciishshatinne mithati maatati dizayssaka beyashe deays

Ero ha7i tani qaska hista bola xeelashe de7iza azee giko issi keththi gaththan tamare nayti ba tamare maran mayo mayidi uttidi dizaysika haysa bollape xeelashe de7ays.

Ero tani qasi ha7i hayssa bolla xeella she dizay aaze giikko gitta wogga keeththa giddon darro komputereta beyashe de7ayss ha komputereta matanka issi issi asi ubbay uttidi izara ooththishe dizayssaka xeellashe de7ayees.

ero ha'i tan qas haysa bolla xelashe dizay aaze giko isi tamare keeththa be'ashe de'ays, ha tamare keeththa giddon qasse issi kethan maarara oydeti liceti dizayssa be'ashe de'ays.

Ha'i qastani hayssa bolla xeellashe dizay aaze giikko issi keeththa sinthan issi tamare naya ba tamare keetha maara mayo mayada eqqada dizayssa be ashe de'ayees

Ero tani ha'i hayssa bolla xeellashe dizay aaze giikko issi keeththa giddon issidonzade utti dizayssanne iza matarakka qasse bandirati dizayssanne iza sintharakka mayke dizayssa beyashe de'ays

ero ha7i tani qasekayssa bolla xeellashe dizay aaze giikko giitta wogga maxaafa keeththa beyashe de ays ha maxaafay keeththa giddonka darro nayti nababishe dizayssa xeellashe de7ayees

ero ha7itani qas hayi hayssa bolla xeellashe dizay aaze geekko siydonza adde lo7iza kootey maydi eqqi dizayssanne iza gu7erakka daroppe lo7iza buro diccishe diza lo7iza mitha cilila mithaka xeellashe deays

ha7i tani qassayssa bolla xeellashe dizay aaze giikko zi woga kaamey oge beyashe deays ha kaamey ogeza matanka si kaame eqqidizayssanne kaamezan gelanas koydasati iza matara eqqidizayssa beyashe deays

ero tani ha7i qassay sa bolla xeellashe dizay aaze giikko wogga gita keeththa beyashe de7ays ha keeththa matarakka qasse hissi dirsa dirsettida dirsa giddon daro tamareti ba kaasayeqa bolla ka ishene woxetishe dizayssa beyashe deays

ero haytani qas yssa bollay xeellashe dizay aaze geekko sidonza7aaway simitha humatara utti dizayssanne booththa keehippe lo7iza kote may utti dizayssa xeellashe de7ayees

ha7i tani qas hayssa bolla i xeellashe dizay aaze geekko issi tamare keeththan qutha tamare nayti baasgigida hitha bolla hiixetti diza gade hixetti dizayssa bolla uttidi tamari she dizayssa beyashe deayees

Ha7i tani qassi hayssa bolla xeellashe dizay aaze giikko issi keeththa gaththannasati uttidi tamarishe dizayssanne xaafishe dizayssa be7ashe de7ays hayqaka tamarsishe dizay sidonzadeykka eqqi dizayssa beyashe de7ays.

Ero qa tan hai qas hayisape xelashe dizayis aze giiko issi tamare ketha garisan issi astamare eqidayisa shamize mayidi lo'i eqizaysa be'ashe de'ays

Ero ha'i tani qas hayssafe be ashe woykko xeellashe dizayyaazeygikko issi tamare keeththan tamari nayti tamarishenne issi oshetida osha zaaro immana kushe denthishe dizayssa be ashe deayees.

ero ha7i tani qassayssa bollafe be ashe dizay yaaze giikko issi tamare keeththa gaaththan tamare nayti maarara ba oyde bolla uttidi tamarishe dizayssa be ashe deayees

Erotani qas hayssa bollayi xeellashe dizay yaaze giikko issi qurqorora dirsettida dirsa gade giddon issi donzaadey eqqidi dizayssa hayssa bollafe xeellashe de ayeis.

ero ha7i tani qas hayssa bollafe ha7i xeellashe diza yaaze gikko issi tamare keeththa gaaththan issi astamarey shaamize mayday eqqidi dizayssa hayssa bollafe xeellanas dandayadees

Ha'i tani garssen xellashe dizay ,aze giiko kame oge beyashe dayss,ha kame ogeza asatti lo'ethdhishe bookishe benissrppe daro loo'eththishe dizayssa beyays.

ha'i tani qas hayssa bolla xeellashe dizay aaze giikko wogga gita akamey oge beya she deays akamey ogeza matarakka iccishe diza guutha lo'iza mithata maatatanne muuze mutata xeellashe de'ayees

ero ha7i tani hayssa bolla xeellashe woykko beyashe dizay aaze giikko gitta wogga kaamey oge bolla asati egidi hasayishe ba qofa laametishe dizayssa xeellashe de'ays

Ha'i tani qas hayssafe xeellashe dizay aaze giikko ha7i buro woosetishe diza wogga gita kame oge asati oosetishe dizayssanne xeellishe dizayssa hayssafe xeellanas dandayadees.

Eru ha'i tani qas hyssa bollayi xeellashe dizay aazey gikko issi gita aho denba gade bolla toketi diccishe diza muuze muruta beyashe deays isamataraka daro asati eqqi dizayssanne issi donza aaway qasse gessi hollabokkishe dizayssa xeellashe deayis.

Tani qasse ha7i hayssa bolla xeellashe dizay aaze giikko issi wogga kaame ogey buro goyetishenne lo7ishe dizayssa xeellashe deays ixamataraka oosesiza asatinne xeelliza asati kaqqidi dizayssaka beyashe de7ayees.

ha7i tani qas hayssa bollafe ha7i xeellashe dizay aze giikko keehipel elashe lo7iza kame oge beyashe de'ays hakame ogeza matarakka qasse gutha gutha aadhdhi dibeettiza qorqoro keeththataka xeellashe de'ays

ha7i qastani hayssa bolla beyashe dizay woykko xeellashe dizay aaze giikko issi banbaytoketi dizayssa beyashe dees ha bambazakaasati doydinne goggishe dizayssaka xeelishenne mecetishe dizayssaka beyashe de7ayees

ero qastani ha7i hayssa bolla xeellashe dizay aaze giikko hissi gita aaho denba gade bolla asati eqqidinne haasayishenne ba qofa laametishe dizayssa beyashe de7ayees

ero haytani qass hai hayssa bolla xeellashe dizay aaze geekko issi toketidiza bamba beyashe de ays ha bambazakka nayti doydenne mecetishenne miicishe dizayssa hayssa bollafe xeellashe de7ays

Ero tani ha7i hayssa bolla xeellashe dizay aaze giikko gitta aaho denba gade bolla toketidi diza issi bamba haaththa beyashe deays ha bamba haaththezakka isti macasaya doyada duuqashe dizayssa xeellashe de7ays.

ero ha7i tani hayssafe xeellashe dizay aaze giikko gita aho denba gade bolla sawoti darro asati eqqidi haasayishenne ba qofa laametishe dizayssata hayssa bollafe xeellashe deayees

ero ha7i tani qass hayssafe ha7i xeellashe dizay aaze gikko issi keeththa gathtan daro donza asati gitta asati issi soppe gelishin dizayssa hayssa bollafe xeellanas dandayadees

ero ha7i tani qas hayssa bolla xeellashe dizay yaazey gikko wissi donza aaway bawuphe bolla qoobe woththiday kushen mayka oykqidinne haasayishe dizayssa tani hayssa bollafe xeellashe deayes

Ero ha'i tani qassayssa bolla'i xeellashe diza yaaze giikko issi toketi diza bambabe ashe deays ha bambazakka qasse daro gita asati doydinne kushe mecetishe dizayssaka xeellashe deays.